Ebisolo eby'omunsiko ebyendhaghulo nga bili mu kifo kilala, nga mubinho nhomuli endhovu, endhovu eli tambulila mu maadhi, nha kaana kaayo, endhovu enho nhenhe inho.

Ekizimbe kyazimbibwa kulusozi era ekizimbe kino kirinainhwa emiti ekizimbe kino kiboneka bukalamu inho era kyefanhanhirizaku kanhisa, kanhisa n'ekifoo abakulisitayo mwebagya okusabira.

Ente eli tambula. Ente enho elimu ebyeru nh'ebya kisiitaka nga ela elinha nh'amayiga amaghanvu. Ente enho nnhenhe ela kanho kabonhero kalaga nti ente enho elya bulungi. Ente dhivaamu amata ela dhitundhibwa nh'okutundhibwa okufunha sente.

Omusaadha ali ku piki alivuuga nga era ayambaire esaati ya bbulu ali bita kumpi nhe'ntwiga, nga entwiga enho eri tambulila mu lugudho entwiga erinha amagulu amaghanvu, yaba nho mukibila era yaba nhe enkoto empaavu.

Omusaadha alina akakomo akailugavu ku mukono ayemeleile nga agemye eisimu mu ngalo. Eisimu lyagemye ali linhiga. Linho eisimu nhi kugano agali ku mulembe elya simaati fooni. Nga ela eisimu linho lilina emigaso mingi nga nh'omuli okukubila abantu ab'endhaghulo okwogela nabo.

Abantu balinaba mungalo, okunaba mungalo kintu kikalamu ino era kyamba okwita obuwuuka oba bulimungalo era abantu banaaba mungalo nga baligya kulya oba nga bamaze okulya emere era banaba mungalo nga bava mubiffo ebyekweyambiramu nga ekyoloni.

Obumuli kamaala buli ghalala nga ghebuli ghaligho nh'eisubi. Obumuli bunho bulinha langi eya papo era endhuki eli bbuulukila kumpi gho bumuli bunho. Ebimuli bisikiliza inho endhuki ela endhuki dhendha inho ebimuli.

Ebiri ku tundhubwa ebye ndhaghulo nga bbyoleseibwa nga nho muli ebiteteyi, ghabagho nho bumotoka obya baana okuzanhilamu, ghabagho nho bugaali obwo ku tambulizamu abaana abato.

Omughala asitwile entaama mu ngalo nga ela agigemeile ku ndha ye. Entaama elina emigaso mibitilivu. Esobola okutundibwa omuntu yafunha sente, oba ebyoya byayo bisobola osalibwaku byatundibwa. Ela nhi yenhe esalibwa okufunhamu enyama.

Akatale akemele kaidwire ambulera enhingi ambulera dhino dhiteleibwawo okukingiriza abantu byebali tundha kumusana era mukatale mulimu ebyokulya ebiri kutundhibwa nga enhanha, obutungulu, obutundha nebindhi bingi

Ebisolo byo munsiko bingi bye mereire nga era ghe bemereire ghaligho emiti, ghabagho nhe'isubi eikalu kisoboka okuba nti ekisela kya kyeeya nga era omusanha ghayokya eisubi linho lyona lyona gwa likaza.

Emotoka etubire mungila emotoka enho esilibwaku emiti nga era ye ghendhekeire lughi lulala. Ku motoka batwiseku ebintu ebingi nga bili mu kutiya nga emotoka ndidhuvu.

Omwana omuto omughala yegemye mu mulyango, omulyango gunho gwa kizimbe ekya zimbibwa mu mbagho nga era mundha mwe kizimbe mulimu entebe edhi teleibwamu entebe dhino dhityamibwaku abantu ababa mu bifoo ebye ndhaghulo nga kanisa, ebibinha nhe bindhi ebye ndhaghulo.

Ekinhonhi kyemeleire mwisubi kumbali kw'amaadhi, ekinhonhi kino kya munwa mughanvu era amaghagha gakyo meru nga agandhi mairugavu ekinhonhi kino kiyinza okuba nga kiri kwenda kunwa maadhi oba kulya ebiwuka ebitera okuba kumpi kwamaadhi oba okulya kwebyo ebisolo ebiba mu maadhi nga ebyenhandha n'engege.

Abakyala basatu batyaime muntebe nga era abakyala banho bulyomu agemye laptop era balinze ku laptop erikozesebwa omuntu abatyaime mu ghagati nga era basanhufu.

Obupapula bwe sente bipangibwa ghalala nga kuliku akenkumi eitanu aka kilagala, kwa baku ake mitwalo ebiri nga nha kamyufu kwabaku akapapo nga nha komutwalo era kwabaku nha kolukumi.

Elyato lili seyeya ku maadhi nga mu lyato linho mulimu omuntu mulala. Omuntu onho ali mu lyato agemye enkasi gyali kozesa okuba amaadhi okusobozesa elyato okutambula. Ela eluuyi yali kwila eliyo enhumba ela nga eliyo nh'ensozi.

Omukazi atyaime nga agemye ku kyalani. Ela kumbali gh'ekyalani eliyo engoye edhiteleibwagho. Ekyalani kigasa ebintu nga okughela engoye edhiba dhikutwike oba okutunga engoye empyaka.

Emwanhi dhili mu ngalo y'omuntu. Omuntu onho agemye emwanhi alinha enkumu enkyafu edhilimu eitaka, ela ti kilungi kuba nha nkumu dha itaka kubanga osobola okulwala ebilwaire eby'endhaghulo. Kiba kilungi enkumu dhino dhasalibwaku. Emwanhi dhagemye mmyufu ela kinho kilaga nti emwanhi dhino nnhenvu.

Omusaadha ayemeleile nga mu nkoto atailemu ekamera. Omusaadha oyo yesiile ku mmotoka eya langi eya kyenvu nga yaghadhikibwaku ekigambo mu lungereza ekisoma nti "Tourist Vehicle". Mu mmotoka mulimu omusaadha oghundhi ali givuga ela ghebali ghaligho ensiko nnhingi ela emmotoka enho ekozesebwa kutambuza balambuzi.

Abakazi bataanu batyaime. Ababili batyaime ghansi ku mukeeka ate abasatu batyaime ku lubalaza olw'ennhumba. Omu kubasatu abatyaime ku bbalaza aleze omwana omuto.

Ebinhonhi bibiri biritambulira mwiisubi. Ebinhonhi bino birina amawawa amairugavu byaba n'eminhwa emighanvu nga misongovu, ebinhonhi bino biyinza okuba nga biri kunhonya biwuka oba ebyokulya byonabyona.

Zebula enhingi dhili tambula, zebula dhinho, dhilimu obukuluudho bwilugavu nh'obweru. Ela zebula tidhiba nha bulabe bwonhabwonha bwedhisobala kutuusa ku muntu.

Omwaala gulimu amaadhi amakyafuu era kumbali kwo mwaala gunho kuliku gasiiya omungi nga ebiveera era bibonheka bubi inho ekifoo kinho nga ti kyegombesa nha kubaamu. Omwaala gwetaga gwa yondhebwa era gwa kulukutilamu amaadhi nga ezila kigateteganhya.

Omwana omusomi alimberi mukibina nga ayambaire saati endheru okuli bbagi alinakakomo kumukono era agemye kumeeza nga kumeeza kuliku ekitabo nikalikyuleta yalikukozesa okubala, eriyo byalikusonkaku kulubawo nga biwandhikibwaku nikyoka.

Ekizimbe ekighanvu ekya kalinha ki ghandikibwaku ekigambo"central teaching facility" era kinho kitegeza nti ekizimbe kinho kya kusomeramu, era mu maiso ge kizimbe kinho ghaligho emotoka isatu edhe merezeibwa gho.

Ennhumba entono eyazimbibwa amatafaali yaaserekebwa amabaati yetoloirwa ennhimiro era ennhimiro edhigyetoloire nh'omuli olusuku olw'amatooke, ennhimiro ya dhuuma n'eyindhi erimu obw'eisubi.

Ekye nhandha kisibwa ghansi ekye nhandha kinho kinhene era ekye nhandha kitolebwa mu maadhi ekye nhandha ekikilila mu maadhi era bwe kiba kitoleibwamu kisobola okufa.

Endhovu eyemereire endhovu enho nnhene era nga nemu kunsolo edhikasinze kubannhene kwitaka. Endhovu esobola okulya eisubi elya amakola nhe byo kulya ebindhi ebyendhaghulo.